Ame ene aɖewo le atsiaƒu to, nyɔnu etɔ̃, ŋutsu ɖeka. Nyɔnu etɔ̃ yewo domea, eve de sɔ dzi ye ŋutsua nɔ sɔ kplɔm. Nyɔnua ɖeka ya le sɔ ƒs asike gbɔ.

Ŋutsu enyi aɖewo wo le dɔ wɔm le gakpo lɔbɔlɔbɔ aɖewo ŋutsi le ya me. Ŋutsu siawo katã woɖo kuku ɖewo ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi, ɖewo nye ʋi. Ŋutsu siawo ɖewo nye yevuwo eye ɖewo nye ameyibɔwo.

Amea ɖewo le kplɔ legbe aɖe ŋu, nuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi. Ɖevi aɖe nɔ nuɖuɖua ɖe dem nume ne ŋutsu aɖe yike ɖo nukomo, heɖo gaŋkui le kplɔa nu.

Yevuwo le ʋuaɖe me le gbe me, fesre kple ʋɔtruwo mole ʋua ŋu o, tsiglinyi gãa ɖe hã le gbea me, tsiglinyi ɖeka le ʋua godo yɛ ɖeka hã le ʋua ŋukume

Ame eveaɖewó le dɔwɔm le wɔyaka'ɖe ŋtsi le polaɖeŋu, ŋugo dzĩaɖe hã le wógbɔ, ameyawodo awu blɔ yɛ niaɖewo le dzime nɛ klena, amevesiawo ɖo kuku yi wó

Wóɖó nukpotuiaɖewo ɖe kplɔ̃ dzi le gbadɔɖe te. Kotokuwo kple gagbɛ viaɖe hã le egbɔ. Ŋutsuaɖe le nukpotuiwo ŋkume nɔnyi ɖe bɛntsi aɖe ŋu le aŋegodzi. Sola panel hã le bɛntsia dzi. Ŋgo kple gbãlego kple fonwo hã le benchia dzi. Ŋutsuya le computer ɖe asi.

Ŋutsu eve aɖewo le dɔ wɔm le gakpo kple wɔyaka aɖewo ŋutsi. Ŋutsu eve siawo do dzɔkple ata ɖeka ŋgbiwo eye wo katã woɖo kuku ʋiwo. Ŋutsua ɖeka bɔbɔ hele dɔ wɔm eye me ɖeka hã le atsitre.

Ameha aɖewo do ɖe ablɔ dzi. Wokɔ ŋuƒo aɖewo yi dzi woŋlɔ nu vovovowo ɖo ɖe yame. Woɖo kuku dzɛ̃wo ye ame geɖe hã do awu yibɔ kple awu dzɛ̃wo. Ame aɖe hã do awu aŋutiɖiɖi.

ŋutsu siawo le gli ɖom ŋutsu siawo dó awu abɔlegbe ke maɖewo dó asiwui ke wokó nuike wòkɔ dzidzina glia kpɔbe edzɔ daɖe woɖokui gbɔ ŋutsu siawo ɖo kuku

Woɖo fɔkpa gbogbo aɖewo ɖe wo nɔewo dzi wokɔ dododo. Wo le amadede vovovowo me. Gbemumutɔwo le eme. Dziawo le em, blɔtɔwo le eme, aŋtsiɖiɖitɔwo hã le eme. Asitutunu aɖewo hã le aŋeme le fɔkpanua gbɔ. Ɖewo le ʋi ɖewo le dzi, ɖewo le ʋi dzi kplee yiɔ tso wo me.

Nyɔnu aɖe do awu yibɔ nɔ anyi ɖe gbemumu zikpui aɖe me le kplɔ nu hetso kɔpita nɔ asi tem ɖe edzi, glasi aɖe hã le egbɔ yi ke nunono aɖe le eme, nyɔnu sia le dziƒoxɔ dzi yi ke eƒe xɔ ..ebu..ferswo nye glasi ye atakpɔ ŋuwo le gota.

Ɖevi gbo aɖewo le sukuxɔme le kplɔwo ŋu. yevu nyɔnu ɖeka le wo dome. Woŋlɔ nuwo ɖe sukukpea dzi. Ame aɖewo le gota henɔ wo kpɔm le xɔa me.

Ŋutsu wɔme andre wo le xɔ ta me. Ŋutsu siawoa wɔme atɔ wodo gbemumu wu ɖe woƒe awuwo dzi. Wɔme ene ɖo kuku aŋgbaɖiɖi tɔ eye wo le dɔ wɔm tso sola panel ŋtsi.

Ŋutsu eve aɖewo le exɔ aɖe me, ŋutsu ɖeka nɔ anyi, wotsɔ avɔ ʋɛ̃ tsyɔ ekɔtome, ye ŋutsu si le atsitre hã do awu ʋɛ̃, ble wɔtsi, ɖɔ gaŋkui kple gaŋkui ye wònɔ ta kom ne ŋutsu yika nɔ anyi la kple matsini. Yagbɔnu hã le wo gbɔ, yi ƒe amadede le blɔ, wowoe hã le wo gbɔ.

Ame etɔ̃ aɖewo le dɔ wɔm tso gbemumu aɖewo ŋutsi. Ame etɔ̃ siawo wɔme eve nye nyɔnu. Ame wɔme etɔ̃ yawo katã wo le dɔgɔe me hele dɔ wɔm. Gbea mumu aɖewo hã tse ɖe wo tame.

Ɖevi sue aɖewo ƒoƒu ɖe yevu nyɔnu aɖe ŋu. yevu nyɔnua do awu ʋi ɖe yibɔ le to nɛ. Xe ɖo gaŋkui. Eƒe ɖa hã le yaƒom. Ɖevia ɖeka ƒe asi le dɔme nɛ ye ɖeka hã tsɔ asi da ɖe yevu nyɔnua ƒe no dzi.

Dada aɖe nɔ zikpui dzi nɔ ŋu tɔm le kupɔtidzo dzi. Ŋutɔgba le dzoa dzi eye nulɔgati le eme. Aŋegui eve le egbɔ eye wokɔ traye da ɖe ɖeka dzi lɔ nu tɔtɔa ɖe eme. Kusi hã le egbɔ. Ekɔ kɔpu da ɖe kpea tame eye wokɔ hɛ le nu tsom.

Nyɔnuwo kple ŋutsu aɖe wole kplɔ ʋi legbe aɖe ŋutsi. Ame siawo do awu ʋi ɖe woƒe awu amadede vovovowo dzi. Ŋegui vivivi aɖewo le wo si le kplɔ la ŋu

Ŋu fiafia geɖewo le goil petrodzeƒe. Dzɔdzɔfi aɖe hã le ya me. Ame geɖewo le adzɔge ne goil petrodzeƒe sia. Dzotsiŋu hã le teƒea.

Woɖo atikutsetse gbogbo aɖewo; vowo, atɔtɔwo, magowo, peyawo kple bubuawo. Ɖewo le kusi me ke nyɔnu ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe zukpui dzi aɖe dzi do awu abɔlegbe kple siketi legbe heda afɔ ɖe afɔ dzi le atikutsetseawo ŋkume.

Ɖetugbivi aɖe le atsitre ɖe amehawo ŋkume. Ɖetugbivi yia ɖo atsãkuku eye wodo sikɛti kple awu yibɔ aɖe yike abɔ mele eŋuo eye gli yike le wogodoa wota sankofa dzesi ɖe kple aɖinkra dzesi de vovovowo ɖe edzi.

Ame geɖewo ƒo ƒu ɖe amekukuɖaka gbɔ. Amea ɖewo le atsitre. Nyɔnuwo le me ŋutsuwo le me. amea ɖewo nɔnyi ɖe zikpui dzi. Zikpui si dzi mea ɖewo nɔnyi ɖo la nye amadede gbemumutɔ. Ŋutsua ɖeka dze klo hena asi nyɔnu ɖeka si ke le zikpui la dzi.

Wusatɔ geɖewo ƒoƒu ɖe woƒe gbedoxɔ ƒe kpɔtɔtɔ me, ɖewo le ŋutoɖoƒe. Wodo awu amadede vovovowo, woɖɔ kukuwo. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, ŋu woame etɔ̃ hã tɔ ɖe woƒe ŋutɔɖoƒe la.

Ame aɖewo le petrodzeƒe. Mototɔwo kple eŋutɔwo. Eŋu ɖeka nye amadede gbemumu eye ɖeka hã nye eŋu ʋi. Nyɔnu eve aɖewo kple ɖevi etɔ̃ aɖewo wotɔ ɖe petrodzeƒea ŋkume. Wolé bagiwo ɖe asi. Mototɔ ɖeka hã le petrodzeƒea ŋkume.

Eŋu dzɛ̃ aɖe kple eŋu ʋi aɖewo kpɔ afɔku le mɔdodo aɖe dzi, ambulance hã va teƒe, ŋu bubuwo hã va teƒe, mototɔ aɖewo hã tɔ ɖe mɔdodoa dzi.

ame geɖewo le tsi kum le mɔto ŋutsuwo ɖeviwo nyɔnuwo woko gagba aŋegowo kple tsɛsiwo wókatã wóle amadede vovovowo me nyɔnua ɖeka tavɔ ɖe akɔta hafi nɔ tsia kum tsikuʋuaɖe hã le wógbɔ

Zikpui etɔ̃ aɖewo le xɔ ʋi aɖe me. Anyigba hã la le ʋie, wode kplɔ̃ ɖe woƒe titina. Woƒo ƒu agbalẽ aɖewo ɖe kplɔ̃ te. Ŋgo aɖewo hã le kplɔ̃ dzi kple kɔpu. Kplɔ̃ vivivi eve aɖewo hã le zikpuiwo ƒe dzogoewo dzi eye wokɔ flawesi hã kɔ da ɖe zikpuiwo gbɔ.

Nyɔnu enyi aɖewo tɔ ɖe sola panel gbɔ, nyɔnu siawo lé alɔ hekɔ woƒe abɔwo yi dzi. Nyɔnu yawo do awu ɖeka ŋugbewo le nɔnɔme vovovowo me, ɖewo bla alidzi ye wo katã hã wode dzonu ekɔ.

Woka watsɛ ɖe agba me. Bladzotɔtɔ etɔ̃ nɔ exa. Koklozi ɖeka hã le eme kple atadiwɔwɔ, makaɖoni hã le eme, wotso sabalavi aɖe ɖe edzi, wotso gbe hã ɖe exa.

Ame atɔ ɖewo le flawas gbleme. Ame atɔ siawo dome la wame etɔ̃ wo nye ɖeviwo. Nyɔnu ɖeka kpe ɖe wo ŋtsi eye ŋutsu ɖeka hã le eme. Wɔme enewo katã wodo awu abɔlegbe ke ŋutsu ya medo awu abɔlegbe o. Wo katã wodo asiwuiwo.

Amehaɖewo le ʋɔnudrɔƒe ŋutsuwo kple nyɔnuwo amerikatɔwo ƒe flaga hã le xɔ me le gliaɖe ŋtsi maɖewo le atsitsre eye maɖewo le anyinɔƒe

Ŋutsu ade aɖewo le dɔ wɔm le xɔ aɖe me le kɔntena lɔbɔ aɖewo ŋuti. Yevuwo ƒe kletifɔ hã le wo gbɔ, way aka aɖewo hã le anyigba. Ŋutsua ɖe, ya hã do ɖɔ kuku ke kpɔtɔewo ya meɖo kuku o.

Ɖevi wome adre wole xɔ aɖe godo, wonɔ anyi ɖe kletsifɔ aɖe dzi, kotoku aɖewo wole wogbɔ le anyigba, gbeɖuɖɔ kple nanewo hã le wogbɔ, aŋɛgo aɖewo hã le yibɔ le wogbɔ

Ameha ɖeo le tsi sisi aɖe me. Ŋutsuwo, nyɔnuwo, yevuwo, ameyibɔwo wodo awu vovovowo geɖe ŋutsu geɖewo medo awu ɖe dziƒo o tsia ɖewo hã nɔ hehlem le yame ye enu kɔkɔk aɖewo le wo tame.